How money palava and no insurance Dey affect family planning and Wetin fit help, for many pipu wey Dey try plan dia family, weda na to space dia pikin, use condom, pills or injection or even to talk to doctor about family planning, money wahala fit make d whole thing hard, make we yarn an small small, how money and no insurance Dey cause wahala? Family planning Dey cost money, no b everybody get d kind money to Dey go hospital ask for family planning, some clinic Dey collect consultation fee jus to talk to doctor, test fee dem for wan check your body first, fee for contraceptives like pills, injection, IUD, condoms and so on, if persin no get money how dem go take avoid all dis one, another one b Dey, no insurance no help for wey get help insurance, if u fit get insurance dem go cover some or all of the cost, but for naija and some African countries, plenty pipu no even sabi Wetin dem Dey call health insurance, talk less of to get am, no insurance mean say u go pay everything from your pocket, dat one hard well well especially for persin wey Dey hustle for daily bread, anida one b sey persin go just dey born anyhow, because if dis money wahala some pipu go jus sey abeg leave am, god go provide and dem go end up, born pikin wey dem no plan for, dis one fit lead to poverty malnutrition, children no go go school, plenty stress for d woman body, Wetin con b d solution for dos palava, d first thing b sey government fit help na, free or subsidized family planning, government fit provide free family planning materials for health care centers, some states dey try, but e Neva reach anywhere, public awareness campaign, make dem use radio, tv and even town criers talk to pipu sey family planning no b sin and Dey some places dem give am free, anoda one b sey NGO and international dem fit help, organization like UNFBA, and odas dey already, dem fit help some areas of dem expand reach go rural area and poor places e go help dem dey also train health care worker make dem sabi how to talk to pipu about family planning, anid one b Dey community health center, make dem put family planning for local health centers, wey dey free or cheap, if e dey close to house pipu go fit Waka go there without waste of money, or transportation, anoda one b mobile clinic, make dem use farm or bus carry nurse and doctor go remote are every week, dem go give family planning service there for small money or even free, insurance wey pipu fit afford na anoda thing, introduce small small insurance wey poor pipu or market woman go fit pay monthly like five hundred to one thousand, wey dem go fit cover family planning and small small treatment.

How health care bias and attitude dey affect family planning and dem for train dem to do beta. For dis life de kind way wey some nurses, doctor or health care worker dey reason or behave for affect how dem dey give family Planning to pipu, e get some wahala wey dey happen because of de bias or attitude wey some healthcare provider get and dis wahala for make pipu no get correct access to family planning, Wetin b bias or attitude for dis matter? Bias na wen persin Dey judge another persin based on Wetin dem believe instead of truth or fact, e for b because of age dem no wan give young girl family planning, another one b marital status dem go say u never marry why u wan find, why u dey find family planning, another one b religion, some nurses go say dia religion no allow am, another one b number of pikin, some go talk say I Neva born enough why u wan stop, tribe or how pipu look, dis kind belief dey cause serious palagba, how dis bias dey affect family planning? How did bias dey affect pipu wey need family planning, one thing b fear and shame, if nurse Dey judge you, u for shame to talk your mind or even Waka commot for clinic, another one na wrong information, some health care worker go dey talk things wey no correct like sey family planning go cause barrenness or HIV dat one na reducerof service, some go jus refuse give person family planning if dem no like you or like your lifestyle or your look. Another one na disgrace or delay u fit wait long o or dem fit embarrass u before dem go give u de Service, all dis na big wahala especially for young girls, single woman or pipu wey poor, Wetin fit b solution? How dem fit train healthcare worker to l dey fair, dem fit train healthcare worker make dem no dey judge pipu, training go help open dia eyes and mind, dis na some of d way wey I fit train dem, value clarification training, dis one dey help den check, dos one dey help make we check dia own belief and how Dey dem no suppose push an ontop other pipu, dem go learn sey na everybody get right to choose how dem wan take plan dis family, another one na right based training, teaching dem sey family planning na woman right, everybody weda young or old, married or single dem get right to correct information and training, another one na communication skill and training, communication skill training make dem sabi how to follow persin talk with respect and care, learn how to ask beta question and give beta advice without making persin feel bad, another one na counseling techniques, teach dem how to lis ten well and help persin choose wetin good for dia body and dia lifestyle, dem go also learn sey dem no suppose force any method on top anybody, another one na monitoring and supervision, make management dey check how health worker dey behave, if any health worker do anyhow dem for correct am or even remove am.

How transportation wahala and pikin wahala dey stop pipu from collecting family planning plus solution wey fit work. For many places pipu dey struggle to get family planning because of some kind serious wahala wey dem no no, wey no b dis full, two big wahala wey dey block dia road na, number one transportation wahala how to reach de clinic and another one na child care responsibility who go look after dia pikin, make we break an down small small, de transportation wahala, plenty pipu no get easy way to reach clinic, clinic far from villages or area no get health center wey near, persin for trek for one to two hours or even more, ni road or bad road, raining season or poor road for make journey hard, another one na no money for transportation even of keke or bike dey person for no get de small change wey dem go collect, another one na time wahala, fit persin dey work or hustle all day dem no fit get time to waka go clinic wey far, Wetin dis one fit cause, pipu go delay or avoid family planning, if dem family go dem for no go again follow up or refil, children care wahala, for many women, especially those wey don get pikin some persin, no persin fit look after dia pikin after dem commot, if mama wan go clinic na who go help am hold de pikin, clinic ni get pikin friendly space, if she carry de pikin commot and carry her come clinic, some clinic go even turn am down or even shout at her for bringing her pikin, wahala if carrying pikin under sun or rain, small pikin no fit handle long journey and mama go jus tire, Wetin con b de solution, to solve this two wahala e get some smart things wey government and community fit do, de first thing na mobile clinic or outreach programs, health worker go carry family planning service go inside community, dem go set small temporary clinic for market day, school or community hall pipu ni go need Waka far, another one na task shifting to community health worker, train small small health worker wey dey live for small area, dem got give basic family planning like condom, pills or injection pipu go jus Waka go dia house or small corner to jus collect am, another one na free or subsidized transport, provide small money or free transportation for health day, use community bike or keke or even boat to carry pipu go clinic on planned day, another one na child friendly clinic, make clinic get small play area or place wey mama fit carry pikin rest some place for even organize helper to look after pikin while mama dey inside with nurses another one na flexible clinic area, open clinic for weekend or early momo or late in de evening, dos go help pipu wey dey go farm or market or shop, another one na integration of service, combine family planning with immunization or baby check up so wen mama bring pikin come clinic she ma go fit collect family planning join.

How lack of health literacy or family planning education fit make pipu no access services and wetin fit help for many pipu dem no dey access family planning service because dem no sabi or dem no get correct education about the matter this na wetin we dey call low health literacy and e dey affect many pipu for society especially for rural area or where pipu no too go school like that, wetin be health literacy, health literacy na how person sabi understand health information and how to use am make better decision for dem life, if person no understand wetin family planning mean and how e dey work dem no go fit use am dem no go fit use the family, the service well, how lack of education fit cause wahala for family planning pipu no know sey this service dey free or cheap some pipu believe sey family planning na only for rich pipu or sey e cost plenty but if dem know sey some hospital dey give am free or at small price dem fit go, another thing na fear or wrong belief, some pipu dey fear sey family planning go make dem barren or sey e be sin all this na because dem no get better education on top the matter another one na shame or cultural belief for some pipu and for some culture pipu dey shy to talk about sex or pregnancy prevention so dem no go talk or ask question or even look for help another one na language barrier, if person no understand English or dem no fit talk to nurses how dem go sabi wetin to do, this one dey happen well well for local community another one be sey dem no sabi how to use the method some pipu even collect condom or pill but no know how to use am well dem go stop to dey use am because of small mistake or fear of side effect now wetin dey work what are the strategy wey go help, another thing, one of the strategy wey go work be sey make we use pidgin or local language to teach no be everybody sabi big grammar if you break this thing small into pidgin or local language e go easy for pipu to understand, the second one be sey make we train community health care worker if health worker wey sabi the pipu and culture dey around pipu go choose dem more make we train dem to talk to family planning in simple way to talk family planning in simple way, another one na to do community outreach, go meet pipu wey dem dey for market, church, mosque or town hall share flyer do small drama or even use radio program for local language another one be sey make we use real life story if you show testimony of woman wey dey use family planning and e help am e go touch others pipu believe wetin dem see or hear from pipu like dem another one na to involve men or elders for many places na men or elders dey make final decision if you carry dem join for discussion e go easy for woman to get support, another one na to create youth friendly clinic, young girls or boys dey fear to go clinic because dem no want make pipu judge dem if clinic dey wey youth go feel safe and respected dem go come.

Technology wahala wey dey stop pipu from accessing family planning information or services and how technology fit help. Plenty pipu for different area still no fit access correct information or services about family planning because some kin technology barrier this one na big wahala especially for pipu wey dey village or poor area. Technology barrier wey dey affect access to family planning one of the thing be sey no get internet access for some area network no dey at all and e dey very poor, some pipu no fit browse or check information online even if dem get phone dem no fit use amm well. another be sey dem no get smart phone or good phone some pipu still dey use small torchlight phone wey no get support wey no dey support internet So all these apps or social media awareness e no reach dem. Another be sey dem no get money to buy data or recharge card if person get small phone if data too cost even if person get smart phone if data too cost how dem go fit watch health video or download information about family planning. Another be sey dem no sabi use phone or internet some pipu no sabi how to browse or operate app dem fit even fear sey dem go spoil the phone so then no go even try amm at all. Another one be sey no local language option online some website or apps dey always use English or big grammars if you no sabi use well you go just waka pass. Another one be sey no light no power to charge our phone for places wey no get steady electricity person phone fit die for days if you no get light how you go wan hear sey radio or even charge phone to call clinic. How technology fit still help pipu access. Family planning even with all this wahala we fit still use technology smartly to reach pipu some of the way be sey we go use sms or text message program even torchlight phone fit receive text you fit send short simple message about family planning method and where to get help. Another one be sey we fit use phone or interactive voice response we fit use local radio station talk about family planning or use press one to hear this or press two to hear that voice call in local languages even person wey no sabi read go fit benefit. Another one be sey we go create family planning app wey fit work offline, some app fit allow pipu download information once and read amm later without Internet if na local language e go sweet pass. Another one na Whatsapp and Facebook audio and video message for youth wey dey use social media, short voice note or video skit for Whatsapp or Facebook fit teach dem plenty things about sex, pregnancy and protection. Another one na health worker phone line create all free number wey pipu fit call through ask question without paying make sure sey person dey answer dem with patient and fit speak local language or pigin. Another one be sey make we set up community changing community charging station if dem no get light community fit arrange place wey pipu fit come dey charge their phone cheap or even for free that one go make dem still dey connected. Make them use Bluetooth or memory card to share con ten t, You fit share video or audio message for family planning using Bluetooth or memory card that one ma you no even need internet at all.

How conflict or crisis like natural disaster de affect family planning and wetin fit help for places wey war dey natural disaster dey happen like flood earthquake or even where pipu de run comot as refuge lives dey had pipu de struggle just to survive so things like family planning go just Waka go back seat or but now this kind time e even dey moree important because woman still dey get belle and dey still need protection and egg supports how crisis or conflict now fit affect family planning service. first thing to be say clinic dey destroy or no dey even work again burn, flood on fire e don't scatter health center so no place to go collect family planning service like condom, injection or IUD. Another one be sey no health care worker dey are available all disaster fit make doctor or nurses run or even die even if clinic dey open nobody de to at ten d to pipu. Another one be say no supply of drugs or contraceptive when crisis heat transport go block, road go spoil so dem no fit deliver family planning drugs condom or other materials. Another one be sey woman de focus on survival not planning for dis kind time woman just one fine food, water, shelter and she know dey even think of family planning even though still important. Another one na rape and sexual violence increasing, during crisis women and girls de face more sexual violence but no protection or treatment de quick to reach dem. Another ne be say pipu dey fear to talk or ask question refuge or IDP those are in de internal displayed person no one draw at ten tion she fits no talk about her need because she de scared or feel ashamed anoder one na culture or religion way cultural or religious block fit get stronger some pipu go hold tight to belief say family planning no good especially during crisis when fear and ten sion high wetin will not will now fit do what are de strategies to help during crisis. de first one na mobile clinic or outreach van carrying health care Worker go meet pipu for where dem dey set up small mobile clinic inside camp or community even if now once a week. another one be sey na to check community healthcare worker make we train volunteers pick pipu from inside de refuge camp and community train dem to give small small service and educate others about family planning. Another one now emergency contraception, emergency contraceptive and rape care kits always include rape treatment kit and emergency contraceptive like morning after pills, inside release supply especially for camps. another one na safe place for woman and girls set up safe area inside camp where women fit gather talk freely and get family planning information without shame. Another one na to use radio, loudspeaker or posters to pass messages broadcast family planning information for local language even though during crisis pipu de lis ten if de give dem and use correct channel

Wetin be comprehensive sexual education? comprehensive sexual education na type of teaching wey dem dey give pipu, especially young girls, full, correct, and balanced information about body and how e dey work, sex and to protect yourself, love, relationship and consent, pregnancy and on how to plan am, about sexually transmitted infections, and how to prevent am, respect for yourself and oda pipu, gender roles, equality and even decision-making, and self-confidence. Comprehensive sexual education no just tell you sey make you no do oo e dey teach you everything, including how to protect yourself if you decide to do. Wetin con be abstinence-only education? abstinence-only education na de kind of teaching wey dem go tell one persin sey make dem no have sex until marriage, dem no dey give full information about condom, birth control, or how to handle real-life situations if dem enter relationship sometimes dem dey make sex look like shame or sin to even talk about am. Wetin come be de difference between comprehensive sexual education and abstinence-only teach sey abstinence dat is no sex na good choice oo, but also explain am to protect yourself if you choose to do, only talk sey no do sex till marriage no oda option give on oda option giving, talk about condom, pills and emergency contraceptive no mention or explain abstinence-only e no go mention or explain how condom or protection dey work dem dem no dey teach consent, body autonomy or respect. Mostly dem no dey talk about consent or gender respect support pipu to understand feelings, love, and relationships focus on fear of pregnancy, STI or guilt include all gender and sexual identity. Sometimes only talk to boys and girls in traditional way, help young pipu develop confidence and decision-making skill, use fear or shame to try control behavior reduce unwanted pregnancies and STI wen done well no proven evidence sey e reduce pregnancy or sexually transmitted infection long time. While Comprehensive sexual education beta pass only abstinence talk Comprehensive sexual education dey realistic, pipu go grow, enter relationship and some go start sex early whether dem tell dem or not Comprehensive sexual education protect lives, e help reduce teenage pregnancy, and e dey help reduce de spread of diseases, and e dey help build confidence. E teach youth to sey no if dem no ready and how to sey yes if dem ready. E promote respect e teach e teach sey both men and women get right to choose and make decision for der own body.

How comprehensive sexual education fit teach about consent, boundaries, un healthy relationship. comprehensive sexual education no be just about how to avoid belle or use condom e suppose teach pipu how to respect their self and others especially for relationship and any kind touching matter so make we see how consent, boundaries and healthy love fit enter de matter wetin be consent and how to teach am. consent na when person clearly agree to something like hugging, kiss, sex or even small torch with out force, confusion or fear how to teach am. teach say no means no even if na your boyfriend or girlfriend teach say if person no talk yes e no mean say dem don agree teach say you fit change your mind at any time consent no be for ever show example like if someone wan hug you and you no wan hug you fit say no you you no want anybody torch because dem no buy you gift or help you. another thing be say wetin be boundry and how you fit talk am boundary na de line wey person draw for watin dem like or no like e dey protect your body, heart and mind. how to teach boundary teach pikin say e dey okay to talk say I no like am or stop that teach how to respect other pipu boundry too use daily example like if your friend no wan share their food respect am if person talk say e no want talk leave am. how to teach about healthy relationship, healthy relationship na de only way to get respect, trust, freedom and care no be fight, force or fear. how to teach dis inside comprehensive sexual education talk say both pipu get voice nobody suppose control the other explain say love, love no say you must suffer or do wetin you no like teach difference between healthy love, respect, trust, freedom to say no and un healthy love, jealousy, controlling, fear or even force teach say good partner go always ask, lis ten and care use rule play and real life scenario no just talk big grammar use acting or story to show wetin you go do when person torch you without asking, how you go respond when your partner say make you do something wey you no ready to do dis one go help you practice real response. another one be say teach boys and girls together make everybody learn together say both boys and girls get right to set boundaries both fit say no and both fit show respect consent no be woman matter alone na for everybody another thing be say you go use simple language no shame talk no use fear or insult, use kind and open talk na normal thing to get feeling but you no suppose always wait but you suppose always wait for clear years nobody suppose pressure you to do anything wey you no want do.

How society and culture de affect de way pipu think about sex and relationship and how sexual education fit help. For many places, how pipu think about love, sex and relationship no be just there own mind. Culture and society de play big role wetin your papa and mama believe wetin pastor or imam talk wetin your villages and community accept all of dem de shape your mind set so may we break am down. How society and culture de affect pipo and how e take de affect their view about sex and relationship. de first thing na gender role, society fit talk sey boys suppose chase girls, girl suppose keep herself. this kind believe fit make person think sey only woman suppose carry shame or blame wen anything happen fit when anything happen. another thing be sey silence around sex some culture de act like sey to talk about sex or burden na tabu so pikin go grow up no sabi their body no fit ask question feel ashame for natural thing like period or even feelings. Another one na virginity and marriage pressure some pipu value virginity pass health. Girls go dey under pressure to stay pure til after marriage even if dem no teach her how. another one na religion influence some religion talk sey sex na only for marriage dem no support contraception or talk about safe sex. Another one na believe sey sex e go spoil pikin, pipu go talk sey if you teach dem about sex dem go start to de do am but na lie, knowledge no de spoil person na ignorance de kill. how comprehensive sexual education fit help dis culture and social wahala. first thing na to teach with respect but speak truth. comprehensive sexual education suppose understand culture but still talk fact no insult religion or tradition but explain earth reason for example you fit believe sey no sex before marriage but make you sha no make you still know how to protect your self incase situation change. another one na to correct wrong believe gently plenty pipu believe sey condom no dey work, only girls need protection. comprehensive sexual education fit use fact and real life example to correct those wrong ideas promote gender equality .teach sey both girls and boys get same right to sey yes or no same responsibility for safe sex same need respect in relationship. Another one make we use community leaders wen possible involve teachers, parents, religious and traditional head make dem understand d reason dem fit support beta. Another one be sey you go use stories, dramas and real talk culture dey love stories use drama or real life example to pass message wey go touch pipu mind. what are de example of how comprehensive sexual education fit balance culture and truth. culture talk sey no talk about sex with children. comprehensive sexual education reply sey true but if you no teach dem correct information, street go still teach dem wrong thing culture talk sey girl wey know too much go spoil. comprehensive sexual education sey knowledge no de spoil pikin na ignorance de cost pregnancy abuse or sexually transmitted infection

Wetin be beta way to carry parent an community join bodi for comprehensive sexual education program? Plenti times, parents an community pipu dey fear or reject sexual education becos dem feel sey e go spoil our pikin. Sex talk na taboo, na only school or hospital matter be dat. But if we wan make comprehensive sexual education work, we must carry parent an community along. Dem be gate keeper. If dem no support am, program fit fail. So, make we look wetin go work. Di first tin be sey start with respect, no argument: No enter community dey talk like sey you sabi pass every bodi. Instead, greet elders well, ask dem wetin dem believe about children, an safety. Talk before you do anytin an lis ten before you talk. Respect dey open door; arrogance dey close am. Another one be sey use language an style wey den go relate with: No use grammar wey go confuse or offend, no talk sexual right like sey na politics. Instead, say, “How we go protect our pikin bodi an future?” Talk like pesin wey care, not like outsider wey wan spoil culture. Another one be sey involve community leader early: Call religious leader, woman leader, youth leaders, traditional heads. If dis pipu support you, community go follow. Explain how comprehensive sexual education fit reduce unwanted belle, fit stop rape an abuse, fit protect girls an boy child future. Organise parent meeting or forum: Call parent, give dem chance to ask question. Use real life example like pikin wey no know anytin fit get belle at fourteen. Share success story from other community. Let den know sey den still get role. Na to support, guide, an protect. Use drama an songs, or even story: Pipu love gist! Arrange small play, small drama about bodi safety, poems or songs about respect an saying no, story of girls wey escape abuse becos she sabi her right. Dis one go enter dia heart pass book talk. Another one be sey you go give simple an clear information: No too much big English. Show dem sey wen dia pikin go learn at. Show dem wetin dia pikin go learn at each age dat you no go teach sex dat you no go teach sex but you go teach respect, bodi safety an correct information. Give handout, poster, or small booklet in language in local language if possible. Another one be sey you go create parent-teacher committee for di program: No juz run tins alone. Let parent suggest ideas, ask for change if needed, watch di process. Dat one go give dem sense of ownership. Another one be sey you go train some pipu as peer educator. Another one be sey no rush, build trust small-small. Another one be sey you go address dia fear an belief gently: If dem say dis na oyinbo idea, show dem sey even local children dey suffer becos de no get information. Talk about sex go make dem go try am. Show research wey prove sey correct sex education dey make pikin wait longer before trying anytin.

Common lies might pipu dey believe about comprehensive sexual education an how to clear di air. Plenti pipu dey fear or fight comprehensive sexual education becos dem believe wrong tins about am. But many of dos belief na juz lie, na fake, na might, na story wey no correct. So, make we yarn di common lies an how we fit correct dem. Di first one be sey if you teach pikin about sex, e go start to dey do am quick-quick. Di truth: Comprehensive sexual education no dey make pikin rush go try sex. In fact, research show sey youth wey learn correct information from early dey delay sex, use protection if de eventually try am, an make smarter decision. How to correct dis might: Tell parents sey knowledge no dey spoil pikin, na ignorance dey push am into trouble. Talk sey di earlier de learn am, di beta dem go handle peer pressure. Another lie na sex education na only about condom an sex. Di truth about am: Comprehensive sexual education na full package. E include bodi respect, consent, relationship skill, boundaries, safety about abuse, gender role, sef esteem, an communication skill. How we fit correct dis fake an common lie? Show sample of topics wey comprehensive sexual education dey cover so dem go see sey na life skill program, no be only sex. Another lie be sey comprehensive sexual education go teach pikin to disobey religion an culture. Di truth be sey comprehensive sexual education fit be delivered with respect to culture an belief. No dey tell pikin to disobey home training, e juz dey give dem fact an health base knowledge. How to correct am: Involve religious community leader, an say “We no dey promote sex, we dey promote safety.” Comprehensive sexual education dey teach about abstinence—no sex na di safest option. Another one be sey if you teach about condom, you dey tell pikin to go do sex. Di truth be sey teaching about condom no mean sey we dey encourage sex, e juz mean sey if you choose to do am, dem go sabi how to protect demsef. How to correct am: Use dis example: We dey teach pikin about fire escape plan even if we no wan fire to happen. Why? To prepare, not to promote danger.

Wetin be government role for woman reproductive autonomy? Dat na dia right to choose for bodi matter like belle, family planning an so on. Government get big hand for whatever woman fit get, especially control over dia bodi or not. E fit either be support her freedom, or block am with law or bad policy. Make we look how government fit help or harm woman right to choose. Di first tin na government fit support woman autonomy wen e do dis tins: Provide family planning services; Give free or cheap contraception like condom, injection, pills, etc; Train nurses an doctor to give correct information; Open clinic wey woman fit enter without shame or stress; Allow safe abortion where legal; If woman no ready for belle or life dey danger, make legal an safe abortion dey available; Remove law wey go make woman go quack place wey fit kill am; Another one be sey pass law to protect woman choice, law wey allow woman to decide how many pikin she want, law wey say woman no need husband or parent permission to use contraception; Another one be sey invest in education. Teach girls about bodi, sex, family planning, consent an right. Help dem make smart choices for future; Another one be sey government fit train health workers well so dem no go judge or shame woman wey come for family planning or abortion. Make dem keep matter confidential; Another one be sey de fit support true policy, national policy wey support reproductive health an right, budget money for woman reproductive programs. Toor! But government fit allow restrict woman autonomy if e do dis: Wen de banned or limit contraception access; If dem make condoms, pill, or injections scarce of expensive, or de stop unmarried woman from using family planning, or criminalising abortion without allowance; If abortion na total taboo, even if na rape, instant or danger case, dis one dey punish woman of unsafe place make dem die from illegal abortion; Pass law wey put control over another pesin hand like sey woman must bring husband or or parent before she fit use contraception. Dat one dey remove her power to decide for her own bodi; Use religion or policy: If government allow only religious belief to rule sexual health policy, dat one fit stop woman from getting full information or access; Government fit make big difference if dem get political will. If government seriously say woman life an future matter, dem go remove shame from sexual health talk, dem go stop treating woman like second-class citizen, dem go create safe space for woman to ask question, get treatment, an make personal decision without fear. Example of government action: Rwanda, Ethiopia, an Ghana de invest well for family planning. Na why de reduce teenage pregnancy an maternal death. Some state for Naija dey provide free contraception for you. Dat one dey help plenti girls to stay in school

Cultural an religious barrier wey dey disturb woman from controlling dia own bodi—reproductive autonomy. Many woman from different parts of di world, especially Africa, dey face plenti wahala wen den wan take decision about dia own bodi, belle, or family planning. Dis wahala no be only for government oh, na culture an religion too dey cause am. Make we talk about di main barrier an how den dey affect woman freedom. Di first tin na na man get final say mentality: For some culture, dem believe sey na man, dat is di husband, get power to decide how many pikin di woman fit born. Woman no suppose use family planning unless husband agree. Even her bodi no be fully her own. Wetin dis dey cause? Woman go dey born more pikin than she fit handle. She go fear to ask for contraception. If she go clinic, she fit face abuse or even gossip. Another one na religion wey talk sey family planning na sin: Some religion leader dey teach sey children na gift from God, no stop am. Condom, an pill dey encourage sin. Abortion, even in rape case, na murder. Wetin dis dey cause? Pipu go fear di use of contraception. Woman go born plenti pikin even if she no wan raise even if she no fit raise dem. Shame go full everywhere about talking bodi matter. Another one na belief sey pikin na woman value: Plenti community believe sey if woman neva born, she no be full woman. More pikin, more respect for marriage. Especially if she born boy, she don win. Wetin dis dey cause? Pressure to get belle early an keep born, fear to use family planning or safe abortion if she no ready for another pikin. Another one na virginity an purity culture: Some tradition dey treat woman bodi like family property, must remain pure till marriage. Any talk about sex or bodi na taboo. Wetin dis dey cause? Girls no dey get proper education about bodi an sex. Den dey face abuse, de no go talk. Nobodi give go even give dem information about protection. Another one na shame an stigma: If woman go family planning clinic, pipu go talk sey she don dey runz, she be bad girl, she no be good wife, or mother. Wetin dis one dey cause? Woman go hide her health need, she go suffer in silence. Even nurses for clinic fit judge or even mock her. Another one na early or forced marriage: For some culture, small girls dey marry early becos den don mature, no fit say no to sex or pregnancy, no go go school. Some no even know dia right. Wetin dis one dey cause? High rate of teenage pregnancy, high maternal rate, no freedom to choose or even plan future.

How comprehensive sex education take help woman get pawa over her own body. Reproductive autonomy na whe woman fit decide when she wan born, how many pikin she want, weda she wan do sex or not, protect herself from unwanted bele, STIs and abuse. And comprehensive sex education na one of de biggest tool wey dey help woman take control over all dis. Make we see how. Comprehensive sexual education dey give woman correct knowledge about her body. Many girls no know sey, many girls no know how dia own body dey work, when dem fit get bele, wetin be safe sex or consent. But comprehensive sexual education go teach menstrual cycle, ovulation, contraceptive, and even sexual right. When woman sabi her body, nobody fit confuse her. Comprehensive sex education dey teach about contraception and protection. If woman no know sey condom dey protect from bele and disease; pills, injection, IUD dey help plan family, how den how she go take plan her life? Comprehensive sex education go show different type of contraception, how to use am well, and where to get am. Na dis kain knowledge dey help woman prevent unwanted pregnancy. Comprehensive sexual education dey teach consent and boundaries. Many woman dey suffer abuse because dem no sabi sey “No” na full sen ten ce. Dem dey fear to speak out. Dem think sey dem no get choice. But comprehensive sexual education dey teach sey nobody suppose touch you without permission. It mean sey no means no, sey you get right to your own body. Dis one dey boost woman confidence and safety. Comprehensive sex education dey fight shame and stigma. Some pipu dey hide sex talk like sey na sin or taboo. Because of dat, girls dey feel ashamed to ask kweshon. Even if dem get problem, dem no go talk. But comprehensive sexual education dey create safe space to ask kweshon without judgement. Even woman no dey fear talk. She go make beta decision. Comprehensive sexual education dey re reduce teenage pregnancy and unsafe abortion. When girls no get sex education, dem go believe fake gist from street, try unsafe abortion, drop out from school. But but with comprehensive sexual education girls dey delay sex, use protection, stay in school. Dis give dem chance to chase dia dream and plan life well. Comprehensive sexual education dey support equality in relationship. Comprehensive sexual education dey teach how to communicate in relationship, how to respect partners, and how to stand against pressure. Dis balance pawa for relationship, so woman fit make decision for her own health and body.

How advocacy and social movement don help change laws and policy about contraception over time. Wetin be advocacy and social movement? Advocacy na when pipu or group dey speak up, campaign or push government to change law or bring beta services. Social movement na when plenty pipu join hand together for one cause, like sey we want family planning for all women. Dis effort don shake government table for many countries make dem allow family planning, stop discrimination, provide free or cheap contraception, train healthcare worker well. How e take start? Make we enter history small. Back in de days, especially for de nineteen for de nineties, contraception na taboo, or even illegal for many places. Woman no fit talk openly sey dem wan avoid bele. Some government ban condoms, pills, or even family planning talk. But as woman begin suffer, plenty pikin, wahala, poverty, unsafe abortion, death from birth complication, pipu start to speak up, dem start to speak out. Na from dia advocacy movement start to dey grow. Wetin dey don, wetin dem do to change things? De first thing na public campaign. Pipu start hold postcard, my body my choice, posters, radio show, community drama, woman bring begin dey share dia personal stories of suffering. Dis change pipu mindset. Pressure on government, activist begin meet law makers, petition writing, and court case. International body join voice like UN, WHO, NGOs. Na so some law began change o. Example, for US supreme court approve right to contraception for married woman in nineteen sixty-five. Another one be sey Nigeria sef, family planning na part of national health policy. Another one na youth and woman led movement. Youth youth young pipu begin demand friendly service. Woman say we want to space our children, no suffer. Government begin include sexual education in school. Community clinic begin provide free and cheap contraceptive. Example of where advocacy work, especially, example na Kenya, activist push government to provide free contraceptive. Now ministry of health distribute family planning to rural area. Wetin be de result of all dis efforts? Woman now dey choose if and when to born. Young pipu dey learn about sex and protection. Unsafe abortion don reduce. Some religion and community even dey come around small small.

Best practice to make sure pipu fit get legal access to contraception, even for countries wey dem restrict am. For some places, de law no gree pipu collect family planning free free or easily. Sometimes na because of religion, culture, government wahala, shame, or stigma, or even for such kind tight corner some smart method dey wey pipu dey use to still push for access to contraception. Ma show you de best way wey dey work. De first thing na use health right as entry point. Talk sey family planning na health mata not sex mata. Explain sey if woman fit plan for bele, she go fit take care of herself and her family. Na na way to make conversative pipu and law makers no vex. Example, we dey protect human life and reduce maternal death. Another one be sey use small small legal loopholes even for places where law no fully support contraception. Sometimes law no talk sey you no go fit educate pipu. Law no stop distribution for married pipu or for medical use. Use dat one open to start work small small. Another one be partner with religion or traditional leaders. Instead of fighting dem, bring dem join body. Explain sey family planning fit help woman rest between children. Show how e reduce poverty and wahala for family. When religion leader support, community go open ear. Another one be sey do quiet education and community outreach. Use use peer educators wey pipu trust. Go from house to house. Use coded language if if need be. No no need to make noise, na silent movement dey work for hostel area. Another one be sey provide services through private channel. Use pharmacies, mobile clinic, or telehealth. Some NGOs dey distribute discretely like sey na normal drug. No be everybody go waka enter government hospital if dem fear arrest or shame. Another one be sey train healthcare worker to know law well. Some healthcare worker dey deny service base on ignorance. If you train dem well, dem go know sey notin illegal about condom or pills, especially if patient consent. Knowledge na power, both for provider or client. Use court case or policy advocate when possible. If law too harsh, human right lawyer fit challenge am for court. Push for small chnges in policy even if law never change. One small win fit open way for big progress later.

How pesin fit trak ovulation well and how e go enta daily life style without stress, wetin be ovulation? Ovulation na wen woman bodi release egg from her ovary, na dis time she fit get belle easy paaas, ovulation dey happen around di middle of her menstrual circle, usually day fourteen if her menstrual circle na twenty eight days but circle dey different for every woman so trakin of ovulation go help woman sabi wen her bodi ready for belle or wen to avoid am depending on her plan tips to trk ovulation well, di fest one na to no your menstrual circle, count from fest day of your period wen blood start, di circle end one day befor next period start, if e dey if e dey around twenty eight or thirty day ovulation fit hapun between day twelve to sixteen track at least three circle to no how your body dey behave, anoda one be sey check your bodi temperature basal bodi temperature every morni before you stand for bed, check your bodi temperature wit thermometer after ovulation bodi temperature go rise small wetin you fit do keep thermometer near your bed write temperature down or use app, anoda one be say you fit watch cervical mucus dat is di discharge when you nia ovulation your discharge go change from dry and sticky, creamy and clear and stretch like raw egg white dis clear slippery one na sign sey you dey fertile, wey tin you go do, check every day you go toilet use clear hand or tissue to observe anoda tin be sey you fit use ovulation test kid, e dey work like pregnancy test kit, e detect litnizin hormone wey rise before ovulation you pee for am and e show if you go ovulate soon, how you go use am? Use am same time every day, start testing two to three days before day fourteen another one be say notice small bodi change, some woman dey feel light crampy for one side, breast ten derness, eye test drive, slit spoting, pay at ten tion to how your body dey behave each circle how you fit ovulate um how to fit ovulate trakin in to daily life style, one of di tin na create routine, check temperature fest tin in di morni, observe discharge when you bath or use toilet, make calendar or even use period trakin app anoda one be sey write every tin down, anoda wan be sey be patient and consis ten t why ovulation trakin dey Important fest tin be say for pregnancy you no best and you no best days to do di do, and for avoiding pregnancy, avoid sex or use protection during fertile window and for health check irregular ovulation fit means hormonal wahala or stress